I go ask am how I wan take reduce my monthly charges, because if I con add am at d end of d month ego plenty o, so I gatz ask am how I wan take reduce am, again I go ask am if I wan take loan from dia bank wetin and wetin dem go need from me, dem go need make I bring guarantor ab idem go need make I bring my school certificate abi na my NYSC, anything wey dem want, I go ask am mention d things wey u want so dat I fit take loan from una, den I go also ask am, u dey give general business advice abi na jus strictly banking advice u dey give. Den for my safety I go need find out wetin b d small amount wey fit dey my bank account and wetin b d biggest amount wey fit dey my bank account make persin no go send money give me den I no go fit con withdraw am because d money wey dem send e plenty pass wetin my account fit carry, or d money wey dey e too small pass wetin I fit withdraw, so I go need sabi all dis things make e fit help me wen I dey make my bank transaction, den I go ask am again wetin b d highest amount of money I fit send each day, make e no go choke me o, I fit break leg, I fit send money dey go dey go because I no no sey I don reach my limit, den if e con reach for something wey dey important, I no go fit con send am, because I don reach my limit and e fit con reach b sey na something wey dem fit beat me, so I go ask am wetin b my bank limit for every day, den I goa sk am how I go fit take upgrade my bank account, how I wan take upgrade d limit so fdat as time goes on like dis ehn, if I see sey money wey go dey com my account go pass wetin don dey come before, I go fit rush go bank go upgrade am, wetin dem go need, dem go need my nepa bill, ab idem go need my house rent, my house rent receipt, wetin dem want make I give, abi na my bank statement dem go find I go give dem but I go need ask am all dis things so dat I fit make d upgrade for my account wen time reach so dat e no go hook me, e no choke me, wen I wan make transaction, I fit make transaction freely without any stress because I don ask am enough questions.

Plan for d things wey u wan buy for market and buy only d things wey u need, no go buy because sey u get money to buy am and u no com use am, na waste b dat, den check your fridge, check wetin dey, check for expiry date, check for things wey go soon soon spoil so dat u go fit use am quickly before d time expire, before d thing go spoil, check wetin go soon spoil, commot am use am, store things in very very good way, carry things put for fridge make e no spoil, if u chop food remain carry am put for plate carry am go put inside fridge, na why fridge good b dat so dat e go fit save yor food till d next time wey u go possibly need am, den no go buy pass wetin u need, because sey u get d money no mean sey make u buy am, only buy d things wey u go need at dat time make u no con throway m unto sey u no need am again, no dey buy things anyhow, check expiry date before u buy am oh, may u no go buy am con kep betweend time wey u never use am e go con spoil only to see sey e don spoil, no go chop pass wetin u no go fit finish, if u dey scoop food for pot, scoop wetin u go fit finish, no go scoop am plenty den d remaining one u con trash am, no, u go need scoop small small, by d time u chop and e no belle full u, u fit still go pot go scoop anoda one because money now dem no dey plug am for tree and e no dey go to dey waste food, even bible talk am sey e no dey good to dey waste food, so you gats dey very considerate, u gats reason d things u dey buy, u gats reason d things u dey eat, d numba of times u dey eat and d numba of times u dey buy those things con keep, if u see sey u dey buy am too much mayb u fit reduce d number of times u dey chop, but u gats dey very very accurate with d food things u dey buy and u dey chop, no dey throway food e no good o e no good I don talk am, even bible talk am sey e no good because plenty pipu dey wey dey find dat food so no throway am, no thruway d food, chop wetin u fit finish den d ones wey u no fit finish put am for plate keep am make e dey safe for next time.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

My neighbor children wey dey come inside my house to com thief, wen you tell dia mama sey your children don thief o she go say nooo, no b my children, my children no fit do dat kind thing, e get one time wey I don catch dem, I con tell dem, carry me go meet your mama, I con go tell d mama, d mama sey no, dem com inside my house to come carry dia property, imagine d lie, I beat d children dat day o, I beat dem wella, e sweet me for body, I been dey wait wetin she wan con do, but she no do anything sha, abi na d stupid man wey dey leave beside me, wey hin wife born first born girl, second born girl, third, as d woman born d third child, e con dey vext sey why d woman dey born girls for am, weda she no fit born girl for am, can u imagine, she con sey, abeg, con dey beg d husband back to back, d husband con stop to dey give her money for food, con stop to dey take care of d remaining children, e con dey commot outside, so tay dis woman go con dey come my house dey beg me for wetin to chop, e get one day wey I been wait for am, dat day d man come inside, afta he don commota afta two days he no keep money for d woman and her children, I been dey wait for am, as he come, I shout for am like sey tomorrow no dey, I shout for am, I sey u dey mad, u no no sey na u dey bring dis children come, if u no want why u no jus dey your dey, na dis woman b God, e con finish wit dat one, d man con dey carry generator, con dey keep bside my window dey start, I don tell d man ahh, oga abeg shift your generator, e dey disturb me for night, hin go in ten tionally go buy fuel, he no go on gen for morning o, na for night wey e wan sleep he go con carry hin gen keep by my window on am, dis I beta pass my window on am, persin no go fit sleep, e dey pain me, he con finish for there, no b only me he dey disturb o, he con wake up around four con dey play loud music, I con tell am sey no b only you dey dis compound oh, oda pipu dey, why b sey u dey always use your song disturb oda pipu, he talk sey, anytime hin wake up any oda persin must wake up, so why b sey pipu go dey sleep wen hin don wake up, and sey hin don play d music for hin house so I no get right to tell am, wetin to play for hin house and how loud hin go play am, I con keep quiet, one day e con pain me, I con waka enta hin house I carry hin speaker I break am, I been dey wait to see wetin he go con do.

Na one man wey gey pikin oh, and dis pikin na boy, but with d way dis man don treat dis pikin, d boy no fit grow again, dat boy fit be like twelve years, but e look like pikin wey b six years old, he short, he con fair buh hin papa black. D way wey he dey do dis boy, we don talk, I don talk I tell am sey dis thing wey u dey do dis boy e no good, he con tell me sey d way he train hin son na d way hin papa train am, so hin go use d same hand tarin hin pikin, make hin pikin get sense for future, but how e dey treat dis pikin, he dey beat dis pikin, pikin wey comot come outside, con tell d papa sey hin dey hungry o, d papa slap am, d papa carry hin head hit for pillar, tell am sey why hin go con tell am sey hin dey hech for where hin dey with hin friends, dis man dey beat dis pikin like sey tomorrow no dey, e go lock dis pikin put inside house for three days comot go wey no bodi sabi, den come back, he no keep food for dis pikin, dis pikin go con come back, by d time hin comot for d house hin don lin, and dis thing dey make dis pikin waka dey thief thief from pipu, and by d time hin thief dem go con report am give d papa, d papa go still beat am on top, meanwhile nah in b d cause of dis boy to dey thief from pipu wey hin no sabi. D man go dey lock d pikin, he go dey use machete dey beat small pikin, machete dey beat small pikin sey wetin happen, by d time he beat dis pikin finish, dis pikin no go fit waka well, na one day like dat he beat dis pikin, dis pikin no fit wear school uniform, hin con suffer try small wear am o, as he con go school dem con say make dem sidon, pikin no fit sidon, dem tell am sidon treasure, he no fit sidon, naso d teacher call am ask am why he no fit sidon, he say hin nyash dey pain am, naso d teacher con comot hin trouser con see sey hin nyash don condem, na from there dem carry d pikin go principal office con carry police con meet d papa for house, arrest d papa, naso dem release d papa, d papa come back con beat dis pikin again sey dis pikin don expose am make dem con arrest am, na there I carry phone call police again, na so police come hin con comot from hin house dey run, and dey purse am na village pipu nah in catch am for police because hin bin don too do, dem don tell am sey hin go kill dis pikin, he con kneel down for road con swear say hin must make sure say hin kill dis pikin because dis pikin don too stress am, meanwhile, dis pikin never do am anything o dis pikin just dey as pikin wey hin be.

My friend commot go church, me here I just dey come back from work, for night and I see sey d food things wey she bin buy since morning to carry cook, because she bin no get time, she no fit cook am, I con say ahh before dis girl go come back from church like dis night she go don tire and she no go fit cook food, and dis thing go fit spoil, I con say ok oh, make I help her cook dis food, I con carry meat, I wash d meat, I con prepare everything wey I been need prepare for d stew, I cook d stew finish, I boil rice finish I con put everything inside I put am for fridge because I know sey she no dey chop for night she go wan chop am tomorrow, I no even chop d food o, I con carry am, I put am for fridge so dat by d time she wake up for morning she go get wetin to chop, naso she come back from church, she con dey perceive something she say ahh u cook food, I sey um no b my own sha oh, sey na d things wey she been buy keep to cook, nah in as I feel sey she go tire wen she comeback from work ha hin I sey make I help her cook, na there mama tear ground for me o, mama change colour for me sey who send me, sey why I go cook help her cook her food I no even ask her weda make I help, I con tell her sey ahh babe u bin dey church I no fit call u for church because I no sey you no go pick, nah I say make I jus help u jus so dat incase u dey tired, she con dey vex sey who send me, why I con dey do pass my self, weda she bin ask me to cook d food for am, I tell her sey no na jus help I say make I help my roommate, she con talk say she no send me to help her, na hin con tok sey but na bad thing I do, she sey e no matter sey I for ask her weda I wan weda she want make I help her cook am, I con sey ohh, so di problem no be sey I cook am, di problem na sey I no ask you weda I suppose help u cook am, she say yes, I sey ok oh, I con dey apologize for good thing wey I been wan do e con turn bad, I con dey beg her, she no talk to me for one week o, she talk sey I do wetin she no send me, for one week we no talk to each oda, we no greet, no be like sey I no try to do am oh, I try but she no wan respond so na why I leave her make she dey her place oh um I no fit again.